Ezempilakhle zibalulekile kumuntu wonke jikelele ngakho kuqakathekile ukuba abezempilakahle bakhankase befundisa abantu ngokuhlanzeka. Bageze izandla ukuze bavikeleke emikhuhlaneni eminengi.

Ezempilakahle zibalulekile kumuntu wonke jikelele. Kuqakathekile ukuba abaqeqetshi bakwezempilakahle babuthanise abantu babafundise ngendlela zokuziphatha ukuze bavikeleke emikhuhlaneni eminengi.

Izingane ziqakathekile kakhulu empilweni zethu ziletha intokozo, ngakho ke qaphelani bazali lapho abezempilakahle bememezela ngemikhuhlane ehlasela izingane. Gijimelani kubona ukuze izingane zethu ziphephe.

Imfundo iyinsika. Imfundo kayikhethi abesilisa noma abesifazana. Nampo bonke bayaqeqetsha kwezolwazi lwempilakahle. Njalo benelise ukufundisa abanye ngemikhuhlane ememethekileyo.

Ezempilakahle ziqakathekile emuntwini munye ngamunye ngakho kuqakathekile ukuba lapho abezempilakahle bekhankasa bememezela ngomkhuhlane osumemethekile bananzelele bagijimele ezibhendlela beyethola usizo olukuvikeleka kuleyo mikhuhlane

Abezempilakahle balusizo kakhulu emphakathini nanko bafundisa ngokuhlanzeka lango kusebenzisa amanzi ahlanzekileyo sikhathi sonke. Bethula lemitshina elohlonzi encedisa umphakathi.

Ezempilakahle zibalulekile kumuntu munye ngamunye ngakho lapho uphatheke kubi emzimbeni kuqakathekile ukuba ugijimele esibhedlela lapho ozathola usizo kulabo abazingcitshi zolwazi kwezempilakahle.

Abantwana baqakathekile kakhulu bayinsika yesizwe ngakho ke lapho abezempilakahle bememezela ngemikhuhlane esimemethekile ehlasela izingane. Kuqakathekile ukuba abazali behambise abantwana abancane beyothola ukuvikelwa ezibhedlela

Nampo ke abezempilakahle bayakhankasa elizweni lonke ukuba abantu bahlale begqoke bazivikela kulelibhubhane osolugcwele osolubhubhise inengi labantu.

Ezempilakahle zibalulekile kwemuntwini munye ngamunye , abezempilakahle bayakhuthaza njalo ukuba lapho bememezela ngemikhuhlane esimemethekile abantu bagijimele kwabezempilakahle ukuze bathole usizo

Ezempilakahle ziqakathekile empilweni yomuntu wonke abezempilakahle bafaka imincintiswano yokugijima Bekhuthaza abantu ukuba behlale behlale begijima ukuze bavikeleke emkhuhlaneni njalo imizimba yabo ihlale iqinile

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu ngakhoke abezempilakahle bayaqheqhetshiswa kakhulu ekusizeni ngitsho lezingane ezincinyane kundawo zempilakahle ezehlukeneyo

Singabayini ngaphandle kwabezempilakahle. Nanko bayakhuthaza ukuba amanzi aqakathekile njalo kumele agcinwe endaweni ehlanzekileyo. Bakhuthaza njalo ukuba abantu bakhe amanzi endaweni ezilamanzi ehlanzekileyo ezifihlakeleyo.

Bathe gwaqa abezempilakahle badinga isisombululo sokuqeda lolubhubhane osoluqede umphakathi, zihlangene ingcitshi zolwazi bakhipha konke abakwaziyo ukuze baqhase isizwe.

Abezempilakahle bayinsika yesizwe. Bakhangela lokuba abantu bathola ukudla, okufaneleyo, okwakha imizimbaq. Siyabbonga abezempilakahle ngokunika umphakathi ukudla okufaneleyo.

Abezempilakahle bakubona kuqakathekile ukuba bakhuthaze abantu ukuba bathole amanzi endaweni ehlanzekileyo njalo evalekileyo ukuze bagcine impilakahle yabo.

Abezempilakahle bakubone kuqakathekile ukunika ulwazi umphakathi ngezempilakahle ukuze bazifundele bodwa indlela zokuziphatha ukuze bavikeleke emkhuhlaneni ethile.

Ezempilakahle ziqakathekile kuwo wonke umuntu jikelele. Ngakho ke abezempilakahle bagcizelela kakhulu ebantwini ekutholeni amanzi ahlanzekileyo, ukuze bavikeleke emikhuhlaneni ethize.

Ezempilakahle zibalulekile ebantwini bonke jikelele. Ngakho ke kuqakathekile ukuba izibhedlela zonke zitholakale zilemitshini efaneleyo eyokuncedisa abagulayo kunye labalolwazi lokusebenzisa leyomitshina

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu ebantwini bonke jikelele abazempila kahle bakhankasa njalo befundisa abantu ngokuqakatheka kokusebenzisa amanzi ahlazekileyo ukuze bavikeleke emikhuhlaneni neni

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu empilweni zabantu bonke jikelele ngakho kuqakathekile ukuba bethole imali eyenelisa ukuba bazuze zonke inzuzo ezifunakalayo ezempilakahle ukuze basize abantu.

Umkhuhlane wengqondo uvamile kakhulu kulabo abathatha izidakamizwa ngakho kuqakathekile ukuba izindawo zokugcina labo abagula ingqondo zitholakale zizinengi ukuze bathole uncedo.

Umkhuhlane wengqondo avamile ikakhulu kulabo abathatha izidakwamizwa ngokungaphezulu, kodwa njalo uyenelisa ukuguquka abengumuntu omutsha ngemva kokwethekelela abezempilakahle.

Umkhuhlane wengqondo uvamile kakhulu esizweni sakithi ikakhulu kulabo abathatha izidakamizwa kodwa ungayethekela esibhedlela balakho ukusizakala. Baguquke labo bebengabantu abafana labanye jikelele.

Umkhuhlane wengqondo uvamile ikakhulu kuntsha labo abathatha izidakamizwa ngakho ke abezempilakahle bayakhankasa ekufundiseni abantu ngokuba batshiye izidakamizwa ezibakhokhela ekuthini bacine sebegula ingqondo.

Umkhuhlane wengqondo uvamile ikakhulu kulabo abathatha izidakamizwa bazithola sebehlala endaweni ezingakhangelelwe ukuba zingahlala umuntu.

Ezempilakahle zibalulekile ebantwini njalo okukhulu okuqakathekiswa ngabantu bezempilakahle yikukhuthaza abantu ukuba lapho abahlezi khona kumele kube zindawo ezihlanzekileyo njalo bedle lokudla okuhlanzekileyo ukuze bazivikele emikhuhlaneni.

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu emphakathini. Ngakho kuqakathekile ukuba izibhedlela zande ezindaweni ukuze abantu bathole usizo njalo lezozibhedlela zigcinakale zihlanzekile.

Ezempilakahle zibalulekile njalo kuqakathekile ukuba kube lezindawo ezinengi nengi ezenzelwe abe mpilakahle. Njalo kumpilakahle asikhangelelanga ukugula kuphela. Kukhangelelwe lokukhathazeka emoyeni. Abezempilakahle balakho ukukhulumisana lawe.

Izempila kahle zibalulekile empilwen zabantu njalo kuqakathekile ukuba izakhiwo zempila kahle zitholakale endaweni ezehlukaneyo ukuze abantu basizakale, lezondawo kufanele zihlanzeke

Singabayini ngaphandle kwabomongikazi , nankoe kuqakathekile ukuba abantu bavakatshele ezempilakahle skhathi sonke , yikho kuvulwa izindawo ezokwelaphela abantu ezinenginengi njalo ezihlanzekileyo

Ezempilakahle zibalulekile kuzizwe zonke ngakho kuqakathekile ukuba isizwe lesizwe sibe lezindawo ezinengi nengi lapho abantu abathola khona ukwelatshwa ngendlela efaneleyo.

Nampo ke abezempilakahle, bahlabela ukuhlanzeka emuntwini wonke. Bakukhombe lokho, njalo ngokuhlala, njalo baphinde basebenzele endaweni ehlanzekileyo. Okukhombisa ukuba ukuhlanzeka kuqakathekile,.empilweni, yawowonke umuntu.

Siyakhuthazwa ngabezempilakahle ukuba sihlale sihlanzekile ukuze sivikele imikhuhlane eminenginengi ebangelwa zingcekeza empilweni zethu. Bayakutshengisa njalo lokho ngokuthi basebenzele endaweni ezihlanzekileyo ukuze imikhuhlane ingamemetheki.

Singabayini ngaphandle kwebesoqondo bezempilakahle. Imfundo iyinsika njalo iyabelwana. Nampo osoqondo abakwazi ngezempilakahle babuthanisile intsha beyifundisa ngokuziphatha la ngezempilakahle.

Abezempilakahle balusizo olukhulu emphakathini. Nanko bafundisa abantu ngokuhlala endaweni ezihlanzekileyo. Nanko lapho abasebenzela khona labo kuhlanzekile.

Ezempilakahle ziqakathekile empilweni umhlaba wonke jikelele. Abezempilahle abathanda ukufundisa abantu ngezempilo umhlaba wonke jikelele .

Singayaphi ngaphandle kwezempilakahle kuqakathekile ukuthola abaqeqetshi abalolwazi ngezempilakahle nampa abezempilakahle babukusa imisebenzi yabo emihle bekhuthaza intsha ukuba layo ilangazelele ukufunda.

Ezempilakahle ziqakathekile emphakathini wonke jikelele ngakho kuqakathekile ukuba abezempilakahle bafundise abantu ngokunakekela njalo izingane ukuze zingatholi imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuxoxisana lezingane ezisasencane ngezempilakahle. Ngoba sithi sigoqwa sisasemanzi. Bazwisisa kalula ontanga basuke lakho phansi.

Abezempilakahle bayakhankasa befundisa abantu ngokuqakatheka kokulandela imilayo yezempilakahle, njalo betholisa imiklomelo kulabo abenza kuhle.

Ezempilakahle zibalulekile esizweni sonke njalo zihlanganisa umuntu wonke. Abezempilakahle beluleka umphakathi ngokuqakatheka kokulandela izeluleko abaziphiwa ngabezempilakahle.

Abantwana bayinsika yesizwe baqakathekile ngoba yibo abakusiba kusisa yikho-ke kuqakathekile ukuba abezempilakahle bafundise omama ukugcina izingane ezincane zivikelekile emikhuhlaneni eminenginengi.

Ezempilakahle zibalulekile emuntwini wonke. Yikho kuqakathekile ukuthi, kube lendawo ezakhiweyo, ezahlukehlukeneyo. Lapha abantu abathola khona usizo, ngezempilakahle, njslo zibukeka, zihlanzekile.

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu yikho kuqakathekile ukuba izibhedlela zitholakale endaweni ezinengi njalo zibe zinkulu ukuze abantu bathole usizo. Kuqakathekile njalo ukuba lezondawo zigcinakale zihlanzekile.

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu emphakathini. Ngakho kuqakathekile ukuba izibhedlela zande ukuze abantu bathole usizo masinyane.

Ezempilakahle zibalulekile kumphakathi wonke esizweni yikho kuqakathekile ukuba kube lezindawo ezitshiyeneyo lapho abantu abathola khona usizo ngezempilakahle, njalo lezo ndawo kubalulekile ukuba zihlale zihlanzekile.

Ezempilakahle zibalulekile elizweni lonke jikelele. Ngakho kubalulekile ukuthi izindawo lapha okwelatshwa khona abantu zibezinengi, njalo zigcinwe zihlanzekile.

Ezempilakahle ziqakathekile emphakathini ngakho ke kufanele ukuba izibhedlela zibe zinengi zitholakala endaweni ezitshiyeneyo ukuze abantu bathole usizo.

Ezempilakahle ziqakathekile emuntwini wonke esizweni jikelele. Yikho kuqakathekile ukuba kube kubelendawo ezinengi lapho abantu abayathola khona usizo. Lezondawo kumele zigcinakale zihlanzekile.

Kubalulekile kuzo zonke izizwe ukubane kube lendawo ezinengi lapho abantu abathola khona usizo ngezempilakahle. Njalo kubalulekile ukuba lezozindawo zigcinwe zihlanzekile.

Ezempilakahle zibalulekile kuwo wonke umuntu yikho ke kuqakathekile ukuba kube lezindawo ezinenginengi ezitshiyeneyo lapho abantu abancediswa khona ngokwezempilakahle njalo indawo zakhona zihlanzekile.

Amehlo ngeyinye inxenye yomzimba ebalulekileyo emuntwini ebonisa okuhle lokubi ngakho uma amehlo la eselohlupho kuqakathekile ukuba ugijimele kwabazempilakahle okuyibo abazakweluleka bakuphathise ngeza mehlo

Kuqakathekile ukubane lapho umuntu engezwa kahle agijimele kwabezempilakahle abayibo abalolwazi oluphezulu ngezempilo abazakwazi ukuba bakuhlole njalo bekweluleke ngezempilakahle ukuze ululame.

Ezempilakahle ziqakathekile kuwo wonke umuntu osaphila emhlabeni. Nanko ke abakhulu bezempilakahle baqeqetshisa abanye bezisebenzi ngendlela okumele kusetshenzwe ngazo kwezempilakahle.

Ezempilakahle zimqoka kakhulu njalo kudingeka abaqeqetshileyo abalolwazi lokusebenzisa imitshina efaneleyo ekukhangeleni ingaphakathi yomuntu asizakale lowo ophathekileyo.

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu. Yikho kuqakathekile ukuba abezempilakahle, baqeqetshiswe ngolwazi olukhulu, ekusizeni abantu. Lapho ungezwa kahle, gijimela esibhedlela. Lapho ozathola khona ukuhlolisiswa, langemitshina elohlonzi.

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu kumphakathi wesizwe, ngakho kuqakathekile ukuba abezempilakahle behlangane beqeqetshisana ngolwazi oluqakathekileyo ukuze bekwazi ukusiza abantu ngendlela efaneleyo.

Ezempilakahle zibalulekile kuye wonke umuntu jikelele. Abempilakahle bakhuthaza abantu ukuba badle ukudla okwakha umzimba, okuqinisa umzimba njalo okuvikela abantu emikhuhlaneni ethile.

Ezempilakahle ziqakathekile emuntwini wonke. Wonke umuntu uyaludinga usizo lapho esephathekile kungakhathalekile ukuba ngumhlobo bani. Ngakho kuqakathekile ukuba abaqeqetshisa ngezolwazi lwezempilakahle beqeqetshiswe njalo kuzindimi zonke.

Ezempilakahle zibalulekile kumphakathi wonke. Ngakho kubalulekile ukuba abaqeqetshe ngezempilakahle baqeqetshiswe ngokujulileyo ukuze benelise ukwelapha abaphathekileyo.

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu emphakathini kuqakathekile njalo ukuba abezempilakahle baqeqetshiswe ngolwazi ngengaphakathi yomuntu langendlela okumele alatshwe ngayo.

ezempilakahle zibalulekile kumuntu wonke jikelele ngakho uma uphathekile emzimbeni kubalulekile ukuba uyethola usizo ezibhedlela lapho abalolwazi lokusebenzisa imitshina efaneleyo ukuze bancedise abaphathekileyo

Ezempilakahle, ziqakathekile kakhulu empilweni yomuntu jikelele. Imikhuhlane ebonakala ngaphandle ibangelwa yingcekeza eyabe isukele ngaphakathi. Kuqakathekile ukuba abantu beyebonwa ezibhedlela ukuze bathole usizo.

Ezibhedlela kulapho esithola khona usizo ngabezempilakahle ngakho kuqakathekile ukuthi wonke ozizwa engezwa kahle agijimele khona lapho okulabaqeqetshi abakwazi ukuncedisa abaphathekileyo besebenzisa imitshina yabo etshiyeneyo.

Ezempilakahle zibalulekile kumphakathi wonke jikelele njalo abezempilakahle bayafundisa umphakathi ukuba badle ukudla okwakha imizimba okuqinisa imizimba njalo benze imisebenzi yokugijima kubavikela emikhuhlaneni ethize.

Ezempilakahle zibalulekile emphakathini wonke jikelele .Njalo kuqakathekile ukuba abezempilakahle baqeqetshiswe kabanzi ngokusebenzisa imitshina eyehlukeneyo. Ukuze basize abagulayo .

Ezempilakahle kumuntu munye ngamunye njalo izifo ezibonakala ngaphandle kuyenzeka ukuba zisukele ngaphakathi uma umuntu engaphathekanga kufanele agijimele lapho abzamuhlolisisa ingaphakathi yakhe athole usizo olufaneleyo

Ezempilakahle zibalulekile emuntwini wonke jikelele. Abezempilakahle abaqeqetshileyo baqeqetshisa abantu ngolwazi lokuzivikela emkhuhlaneni wegazi .

Ezempilakahle zibalulekile kuye wonke umuntu. Ngakho kuqakathekile ukuba kubelemtshina elohlonzi ekuncediseni abaphathekileyo. Abakhulu bezempilakahle bayafundisana beqeqetshisana ngolwazi lokusebenzisa imitshina eyehlukeneyo.

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu emphakathini kungakhangelelwanga ukugula kobuhlungu bemzimba kuphela kodwa lasengqondweni kunye lekuhlalisekeni emoyeni.

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu emphakathini ngakho lapho umuntu engazizwa kahle ufanele agijimele esibhedlela lapho azothola khona abololwazi bazamnceda ngalokho okukhathaza umzimba wakhe.

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu ngakho kuqakathekile ukuba kube lamalebhu amanengi endaweni ezitshiyeneyo lapho abantu abangathola ukusizakala khona njalo kube lemitshina eminengi encedisayo abantu.

Ezempilakahle zibalulekile empilweni zabantu jikelele ngakho kuqakathekile ukuba indawo zokwelaphela amalebhu kumele atholakale endaweni ezehlukeneyo njalo lemithi efaneleyo ukusetshenziswa ukuze isize abagulayo.

Ezempilakahle zibalulekile esizweni sonke ngakho kuqakathekile ukuba kube lamalebhu amanengi atshiyeneyo, alemitshina ebalulekileyo ekuncediseni abantu abagulayo.

Ezempilakahle zibalulekile kumphakathi jikelele. Ngakho kuqakathekile ukuba ama-lab atholakale endaweni ezehlukeneyo Ukuze abantu bathole usizo, njalo wonke atholakale elemitshina efaneleyo ukusebenzisa.

Singabayini ngaphandle kwabezempilakahle abalolwazi olufaneleyo nanko lapho umuntu engezwa kahle bayamnakekela besebenzisa imitshina yabo eqeqetshiyweyo

Impilo iyinqaba lapho singezwakuhle emzimbeni sigijimela kibo abalolwazi abaqeqetshi, aboDokotela abazi ngezempilo, yibo abakwazi ukusincedisa lapho lalapho siphathekile.

Ezempilakahle zibalulekile emuntwini wonke, yikho kuqakathekile ukuba akube lezindawo ezitshiya tshiyeneyo ezama Lebhu lapho abantu abahlolwa khona igazi bencediswa ngemithi etshiyeneyo.

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu empilweni yabantu njalo kuqakathekile ukuba kube lama lebhu endaweni ezihlukeneyo ezokwelapha abantu ukuze bethole usizo lemitshina efaneleyo ukusetshenziswa.

Ezempilakahle ziqakathekile kumuntu munye lamunye ngakho kuqakathekile ukuba kube lama lebhu amanengi lapho abantu abathathwa khona igazi lihlolwe ngendlela efaneleyo.

ezempilakahle zibalulekile kumuntu munye ngamunye ngakho kuqakathekile ukuba kube lama lab endaweni ezitshiyeneyo lapho okuhlolwa khona igazi lokukhangelwa khona ingaphakathi yomuntu kuseshenziswa imitshina elohlonzi

Imfundo ngezempilakahle ibalulekile kakhulu nango omkhulu wezempilakahle uqeqetshisa ezinye izisebenzi ngomtshina ofikileyo obalulekileyo ukuba usetshenziswa ngaziphi indlela kweze lebhorethori

Ezempilakahle zibalulekile emphakathini. Ngakho ke ndawo zonke lapho okwelatshwa khona kuqakathekile ukuba kube le first aid kit . Lapho okugcinwa khona imithi yokuncedisa labo abanye abayabe bephathekile .

Imfundo ivula ingqondo nanko sesilabaqeqetshi abakwazi ukwenza imitshina yokuhlola igazi eyehlukeneyo, imitshina emangalisayo esebenza ngohlonzi.

Ezempilakahle zibalulekile emphakathini wonke jikelele ngakho kuqakathekile ukuthi kutholakale amalab atshiye tshiyeneyo endaweni ezehlukeneyo alemitshina eyokusebenzisa elohlonzi engcedisa abantu abagulayo

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu empilweni zabantu jikelele ngakho kuqakathekile ukuthi ama lab atholakale abemanengi njalo lemithi efaneleyo itholakale kuzozonke izindawo.

Impilakahle ifunwa nguye wonke umuntu ngakho kuqakathekile ukuba esizweni kutholakale izindawo ezitshiye tshiyeneyo lapho abantu abahlolwa khona igazi ema lab ukuze basizakale lapho bephathekile emizimbeni.

Ezempilakahle zibalulekile kuzizwe zonke jikelele ngakho kuqakathekile ukuba kutholakale ama"lab" endaweni ezehlukeneyo amanengi lapho abantu abathola khona usizo lemitshina emikhulu esincedisayo ukuze abantu balulame.

Abantwana abancane bayinsika yesizwe, balilifa lakusasa. Yikho kuqakathekile ukuba labo abazithweleyo banakekelwe ngendlela efaneleyo ngabezempilakahle, bencedisana ukuze bathole lesi sipho esiyingane.

Abantwana abancane bayathandeka esizweni Ngoba bayibo ilifa lakusasa. Ngakho abezempilakahle bayakhuthaza abazali ekugcineni kahle izingane ziphephile emikhuhlaneni jikelele

Abantwana ngabantu abaqakathekiswayo esizweni ngoba kuyibo ilifa lesizwe lakusasa yikho kungakho kuqakathekile ukuthi abazithweleyo bethole indawo ezilohlonzi ukuba bemukele izipho zabo ezingabantwana.

Umntwana uqakathekile ezizweni zonke uyinsika yesizwe ilifa lesizwe ngakho kuqakathekile ukuba abezempilakahle kube lendawo ezinengi lapho abantwana abancediswa khona kunye labomama babo befundisa ngendlela zokuphatha abantwana.

Ezempilakahle ziqakathekile kuwo wonke umuntu ezweni jikelele lakubokhekhe kuqakathekile ukuba lapho abezempilakahle bememezela ngokwelatshwa kwezingane ezincane zivikelwa kumkhuhlane eyabe ibhahile bagijimele khona kwezempilakahle

Ezempilakahle zibalulekile kuzizwe zonke ngaphandle kwezempilakahle isizwe ziyabhubha yikho ke kubalulekile ukuba kube lemitshina ebalulekileyo etshiyeneyo njalo ephathisa abantu abaphathekileyo emzimbeni.

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu ekusizeni umphakathi yikho kuqakathekile ukuba yonke imitshina elohlonzi edingakalayo ekwelapheni abantu itholakale ezibhedlela ezehlukeneyo.

Ezempilakahle zibalulekile kuye wonke umuntu jikelele. Kuqakathekile ukuba zonke indawo lapho abantu abathola khona usizo ngezempilakahle, zitholakale zilemitshina efaneleyo elohlonzi ekuncediseni abantu.

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu emphakathini. Ngakhoke kuqakathekile ukubane izibhedlela zonke zitholakale zilemitshina yokusebenzisa kuzigulane. Elohlonzi ukuze ziphathiseke.

Ezempilakahle ziqakatheile kakhulu emphakathini wonke jikelele ngakho kuqakathekile ukuba zonke izibhedlela zitholakale zilemtshina elohlonzi efaneleyo ekusebenziseni ukuze kusizwe umphakathi.

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu empilweni zabantu, kuqakathekile ukuba zonke izibhedlela zamukelise abantu impahla yokuzivikela kumikhuhlane ke ememetheka ngokuphefumulelana.

Kubalulekile ukuba abezempilakahle baqeqetshiswe ngemitshina etshiyetshiyeneyo eyokuncedisa abagulayo ezibhedlela mihla yonke.

Singaba yini ngaphandle kwabezempilakahle, kuqakathekile ukuba sithole ulwazi kwabaqeqetshileyo langemitshina yezempilakahle ukuze siphathiswe njengomphakathi.

Abezempilakahle baqeqetshile ngezokuhlanzeka ngakho bafundisa umphakathi ukugcina indawo abahlala kiyo ihlanzekile beletha njalo lezindawo zokulahlela ingcekeza.

Isizwe yisizwe ngokukhalipha kwabantu baso. Nampo ongqondongqondo sebesilethele imitshini, eyokuhlola ingaphakathi yomuntu ukuze sakhe isizwe, njalo impilakahle iqhubekele phambili

Ezempilakahle zibalulekile kusizwe sonke jikelele ngakho kufanele ukuba izibhedlela zibe zinengi njalo kuzozonke kutholakale imitshina elohlonzi encedisa ekwelapheni abantu abagulayo.

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu emphakathini. Ngakho kufanele ukuba zonke izibhedlela kutholakale imitshina ebalulekileyo esebenza okulohlonzi ukuze kuphathiswe abagulayo.

Ezempilakahle zibalulekile kuye wonke umuntu. Yikho kubalulekile njalo ukuba kube lemitshina elolongiweyo eyokuncedisa kwezempilakahle.

singabayini ngaphandle kwempilakahle ezempilakahle zimqoka esizweni snke kumuntu munye ngamunye njalo kuqakathekile ukuba baqeqetshise ngemitshina balulekileyo ekusizeni umphakathi

Ezempilakahle zibalulekile emuntwini wonke jikelele ngakho kuqakathekile ukuba abaqeqetshi baqeqetshiswe ngendlela zokusebenzisa imitshina etshiyeneyo eyezempilakahle.

Ezempilakahle zibalulekile kuye wonke umuntu, ngakho kuqakathekile ukuba kube nayo yonke imihlobo yemitshina yokusiza abaphathekileyo kutholakale njalo abaqeqetshileyo ngokusebenzisa leyo mitshina elohlonzi.

Singabayini singelabo abalolwazi abaqeqetshileyo kwezemfundo ngezempilakahle, abasenzela imitshini enelisa ukubona ingaphakathi komuntu, ukuze kwazakale ukuba ancediswe ngaluphi uhlobo.

Ezempilakahle ziqakatheke kakhulu emphakathini jikelele ngakho kuqakathekile ukuba zonke izibhedlela zitholakale zilemitshina elohlonzi zincedisa ekulapheni abantu njalo labaqeqetshi abalolwazi kokusebenzisa leyo mitshina

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu empilweni yabantu .Ngakho kuqakathekile ukuba zonke izibhedlela zitholakale zilemithi eqakathekileyo elohlonzi eyokusebenzisa ukuba incedise abagulayo

Ezempilakahle zibalulekile kuzizwe zonke jikelele ngakho kufanele ukuba kuzo zonke izibhedlela kutholakele imitshina elehlonzi eyokuncedisa ekwelapheni izigulane kunye labaqeqetshileyo ekusebenziseni leyo mtshina.

Ezempilakahle zibalulekile kuzizwe zinye ngazinye ngakho kuqakathekile ukuba zonke izibhedlela zitholakale zilemitshina efaneleyo eyokuncedisa abagulayo kuzifo ezitshiyetshiyeneyo.

Ezempilakahle zibalulekile emphakathini. Ngakho kuqakathekile ukuba yonke imitshina ebalulekiyo ekuncediseni abelatshwayo itholakale kundawo zonke lapho abantu abelatshwa khona.

Ezempilakahle zibalulekile emuntwini wonke ophilayo emhlabeni. Nango ke abaqeqetshileyo abalolwazi oluphezulu bafundisa ngemitshina ebalulekileyo ebantwini.

Ezempilakahle zibalulekile emuntwini wonke kungabe ngomkhulu kumbe omcinyane ngakho kuqakathekile ukuba zonke izibhedlela zibe lemitshina efaneleyo zokusiza abaphathekileyo

Ezempilakahle zimqoka kuye wonke umuntu ophilayo emhlabeni ngakho kuqakathekile ukuba abakhulu bezempilakahle baqeqetshiswe ngolwazi lokusebenzisa imitshina etshiyetshiyeneyo ukuze baphathise labo abaphathekileyo

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu empilweni zabantu ngakho kuqakathekile ukuba ezibhedlela kutholakale yonke imitshina ebalulekileyo ekuncediseni baantu abangezwa kuhle

Ezempilakahle zibalulekile emphakathini wonke ngakho kuqakathekile ukuba zonke izibhedlela kutholakale imitshina elohlonzi ephathisa abaphathekileyo kutholakale labezempilakahle abaqeqetshileyo abalolwazi ngokusebenzisa leto mitshina.

ezempilakahle zibalulekile kakhulu empilweni zabantu zonke izibhedlela kumele zitholakale zilemitshina efaneleyo elohlonzi eyokusebenzisa ekwelapheni abantu abagulayo

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu ebantwini. Ngakho kubalulekile ukuba zonke izibhedlela zitholakale zilemitshina efaneleyo ekuncediseni abagulayo kunye labaqeqetshileyo ngolwazi lokusebenzisa leyo mitshina.

Ezempilakahle zibalulekile emphakathini wonke jikelele kuqakathekile ukubani zonke izibhedlela zitholakale zilemtshina ebabulekileyo encediseni abagulayo njalo labezempilakahle babe ngabaqeqetshileyo abalolwazi ngokusebenzisa lowo mtshina.

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu emphakathini. Ngakho kuqakathekile ukuba izindawo zonke okwenziwa khona owezempilakahle okwelatshwa abantu kutholakale imitshina elohlonzi labantu abaqeqetshiweyo abalolwazi lokusebenzisa leyo mitshina.

Singaba yini ngaphandle kwabezempilakahle bona osongqondo, abaqeqetshi ngezempilakahle abakwazi ukusebenzisa imitshina ebalulekileyo ekuhloleni ingaphakathi yomuntu kunye legazi lakhe.

Ezempilakahle zibalulekile kumuntu munye ngamunye, ngakho kuqakathekile ukuba yonke imithi lamaphilisi okudingakalayo kutholakale ezibhedlela, njalo kutholakale abaqeqetshileyo ekufundiseni abantu ngendlela zokunatha lawo maphilisi.

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu empilweni zabantu, ngakho kuqakathekile ukuba izibhedlela zonke zitholakale zilemithi efaneleyo njalo labaqeqetshileyo kwezempilakahle ukuze baluleke bantu ngendlela zokunatha imithi etshiyeneyo.

Singaba yini ngaphandle kwabezempilakahle, nampo ke abezempilakahle babuthanise abantu ukuba babanike ulwazi ngokunatha lumuthi obalulekileyo ekusizeni abehlulekayo.

Ezempilakahle zimqoka kuye wonke umuntu. Lapha sibona abezempilakahle abaqeqetshileyo befundisa ngokuthathwa kwalo umuthi ngendlela efaneleyo.

Nanto ibhokisi lamaphilisi lithiwe qithi phezu kwetafula. Abalolwazi bafundisa labo okumele banike abantu amaphilisi ukubane kumele anathwe ngaziphi indlela, beqakathekisa ukuba beqinise indlela eziqondileyo zokunatha lawo maphilisi.

Ezempilakahle zimqoka kuyewonke umuntu, yikho ke abezempilakahle abakhulu abaqeqetshisiweyo befundisa abanye lezisebenzi ngendlela okusetshenziswa ngayo imithi ebalulekileyo.

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu emphakathini jikelele ngakho kuqakathekile ukuba zonke izibhedlela zitholakale zilemithi efaneleyo ekusizeni abantu kunye lemitshina elohlonzi.

Ezempilakahle ziqakatheke kakhulu empilweni zabantu. Ngakho kudingakala abaqeqetshileyo ukuba bachazele abantu ngendlela yokusebenzisa imithi ethile ukuze basizakale.

Ezempilakahle ziqakathekile kumuntu munye ngamunye, ngakho kuqakathekile ukuba abaqeqetshi abalolwazi ngezempilakahle bafundise umuntu munye ngamunye ngokunathwa kwemithi ebalulekileyo.

Ezempilakahle zibalulekile emuntwini wonke. Ngitsho kwabancane lakwabadala. Nanko ke abezempilakahle bakhuthaza ukuba abancane bathole uchago olufaneleyo oluhloliweyo.

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu emphakathini. Ngakho kubalulekile ukuba abaqeqetshi abakwazi ngezempilakahle, banike ulwazi, kubantu, okumele benathe limithi ngendlela eqondileyo.

Ezempilakahle zibalulekile emuntwini wonke jikelele, ngakho kuqakathekile ukuba abaqeqetshileyo ngakwezempilakahle bafundise abantu ngendlela ezibalulekileyo ezokunatha imithi etshiyeneyo.

Ezempilakahle ziqakathekile kuye wonke umuntu. Ngakho ke kubalulekile ukuthi yonke imithi ebekwayo, umuntu lomuntu abekwazi indlela eqondileyo, yokusebenzisa lowomuthi.

Uhlezi umaNdiweni ubhekane lomxhaka wamaphilisi lemithimithi ebekwe phambi kwakhe uzidla inqondo azibuze ukubana ngempela nguyena okumele anathe wonke lumxhaka emzimbeni wakhe sifo bani leso esingapheliyo kunini enatha lamaphilisi njalo umzimba wakhe usudiniwe.

Ezempilakahle yizo eziphethe isizwe sakithi. Nansi imithimithi etshiyeneyo lemitshina etshiyeneyo esetshenziswa ngabezempilakahle. Umqeqetshi omkhulu wezempilakahle uncedisa izisebenzi zaso ngezeluleko zokusebenzisa imitshina le.

Ezempilakahle ziqakathekile emuntwini wonke ngakho kuqakathekile ukuba wonke umuntu osebenzisa imithi yezempilakahle akwazi indlela eqondileyo yokusebenzisa lowo muthi o awuphiwe.

Ezempilakahle ziyinsika yesizwe ngakho kuqakathekile ukuba abaqeqetshileyo abalolwazi ngezempilakahle beluleke umphakathi ngendlela eziqondileyo ezokunatha imihlobo lemihlobo yamaphilisi

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu kumuntu munye ngamuye. Kuqakathekile ukuba wonke umuntu abelolwazi ngendlela okunathwa ngalo iphilisi linye ngalinye aliphiweyo

Ezempilakahle zibalulekile empilweni yomuntu jikelele ngakho kuqakathekile ukuba abaqeqetshi bezempilakahle bafundise labo abasebenza labo ngemishina yakulezi insuku ngendlela elula.

Imfundo iletha ukuhlakanipha ulwazi luyagcina isizwe nanko sesithole umuthi ngenxa yenhlakanipho yabezempilakahle umuthi ozasiza izingane emikhuhlaneni eminengi.

Amehlo aqakathekile kuye wonke umuntu .Ayancedisa ukubona okuhle lokubi .Lapho amehlo esebuhlungu .Kuqakathekile ukuba abantu bagijimele kwabezempilakahle lapho abazayelulekwa khona langendlela yokusebenzisa umuthi ofaneleyo.

Ezempilakahle zibalulekile kuye wonke umuntu yikho kuqakathekile ukuba abaqeqetshileyo ngezempilakahle bafundise wonke umuntu ngezeluleko zokunatha imithi ihlukehlukehlekeneyo.

Ezempilakahle ziqakathekile emuntwini wonke jikelele. Nansi imithi ebekiweyo. Abakhulu bezempilakahle befundisa abanye bezisebenzi, ngendlela okusetshenziswa ngayo leyomithi.

Ezempilakahle yizo ezimqoka emphakathini nankoke abezempilakahle bafundisa umphakathi ngendlela okutshenziswa ngayo I cream le

Ezempilakahle zimqoka kumuntu munye ngamunye. Ngakho kuqakethekile ukuba kundawo zonke lapho okwelatshwa khona kutholakale imithi efaneleyo, njalo labaqeqetshi abalolwazi lokuyisebenzisa leyo mithi ukuze baphathise abaphathekileyo.

Ezempilakahle ziqakathekile kuye wonke umuntu .Yikho kubalulekile ukuba umuntu azi Imihlobo yamaphilisi langendlela okumele anathwe ngakhona .Ukuze aphathiseke kuhle lapho ephathekile .

Ezempilakahle zibalulekile emphakathini wonke jikelele ngakho yikho abezempilakahle beqeqetsha kakhulu ngokufundisa indlela abantu okumele banathe ngayo imithi ethile.

Walithi qithi ibhokisi lamaphilisi umongikazi. Wakhangela abantu bakhe, waqala ke ukubalulela ngendlela okumele banathe ngayo amaphilisi. Wagcizelela njalo ekuqakathekeni kokulandela izixwayiso ekunatheni amaphilisi.

ezempilakahle zibalulekile emphakathini wonke jikelele ngakho kuqhakathekile ukuba abaqheqetshi abalolwazi ngezempilakahle baluleke kuhle umphakathi ngendlela zokunatha amaphilisi atshiyetshiyeneyo

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu empilweni zabantu ngakho kubalulekile ukuba abaqeqetshi abazi ngezempilakahle banikeze ulwazi kubantu ngezeluleko okumele bazizebenzise besebenzisa imithi

ezempilakahle zibalulekile kakhulu emphakathini ngakho kuqakathekile ukuba abaqeqetshi bezemfundo labezempilakahle bafundise umphakathi ngendlela okusetshenziswa ngayo imithi ethile

Singaba yini ngaphandle kwabezempilakahle .Abezempilakahle bethula. amaphilisi ebantwini .Njalo besipha izeluleko ezibalulekiyo ukubane zithathwa njani .

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu ngakho kuyadingakala ukuba abalolwazi oluphezulu ngezempilakahle bafundise umphakathi ngendlela zokunatha umuthi ngendlela eqondileyo.

Ezempilakahle zibalulekile emuntwini wonke yikho kuqakathekile ukuba abezempilakahle abayibo abaqeqetshileyo abalolwazi ngemithi bafundise abantu ngendlela okusetshenziswa ngayo imithi yonke nje jikelele.

Ezempilakahle zibalulekile kumuntu wonke jikelele ngakho kuqakathekile ukuba zonke izibhedlela zibe labaqeqetshi abalolwazi ngokufundisa labo okumele benathe amaphilisi indlela eziqondileyo ukuba bakwenze njani.

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu ngakho kuqakathekile ukuba kuzibhedlela zonke kutholakale imithi yonke efunakalayoni ekusizeni abantu ukuze abantu basizakale kakhulu.

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu emuntwini wonke jikelele esizweni sakithi ngakho kuqakathekile ukuthi yonke imithi lamaphilisi okudingakalayo kubekhona ngesikhathi esifaneleyo.

Singabayini ngaphandle kwabezempilakahle nanko imithi asebeyitholile ngolwazi lwabo esizayo njalo omkhulu wezempilakahle uncedisa umphakathi ngokubafundisa ngedlela okunathwa ngayo lumuthi.

Ezempilakahle zibalulekile kumphakathi jikelele. Ngakho kuqakathekile ukuba abezempilakahle baqeqetshiswe ekufundiseni abantu ngendlela zokunatha amaphilisi ahlukahlukeneyo.

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu emuntwini wonke ngakho kuyadingeka ukuba bonke abaqeqetshileyo ngezolwazi lwezempilakahle baluleke abantu ngendlela okumele benathe ngayo imithi etshiyetshiyeneyo kunyeke lamaphilisi.

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu ephakathini ngakho kuqakathekile ukuba abaqeqetshi abalolwazi ngezempilakahle bafundise umphakathi ngendlela umuthi lo osebenza ngayo.

Ezemphilakahle zibalulekile emuntwini wonke jikelele ngakho kuqhakathekile ukuba wonke amaphilisi aphiwa umuntu munye ngamunye athole izeluleki ezibhaliweyo ukuze azi ukuba kunathwa njani .

Ezempilakahle ziqakathekile emuntwini wonkejikelele osaphila emhlabeni yikho kumele wonke umuntu abelolwazi ngendlela lu muthi osebenziswa ngakhona.

Umkhuhlane wengqondo uvamile kakhulu kulabo abathatha izidakamizwa ngakho kuqakathekile ukuba izindawo lapho abagcinwa khona zivikeleke ukuze bangabaleki bathole usizo olupheleleyo

Abantwana bayinsika yesizwe. Yilo ilifa lakusasa ,ngakho kuqakathekile ukuba abezempilakahle babuthanise abazali babafundise ngendlela zokunakekela abantwana ukuze bavikeleke emikhuhlaneni eminengi.

Abantwana bayinsika yesizwe. Baqakathekile kuzizwe zonke ngoba kuyibo ababusi bakusasa. Ngakho kuqakathekile ukuba banakekelwe. Abezempilakahle bebanakekele ngendlela efaneleyo ukuze bavikeleke emikhuhlaneni.

Abantwana bayinsika yesizwe. Baqakathekile ngoba kuyibo ilifa lakusasa lelizwe. Kuqakathekile aba ukuba abezempilakahle bafundise abazali ngokugcinwa kwabantwana ukuze bahlale bevikelekile emikhuhlaneni.

Abantwana bayinsika yesizwe, baqakathekile ngoba yibo ababusi bakusasa ngakho kuqakathekile ukuba lapho bekhubazekile kutholakale imitshina ebancedisayo.

Umntwana yinsika yesizwe . Uqakathekile ezizweni zonke jikelele ngoba kunguye umbusi wakusasa . Ngakho kuqakathekile ukuba kube lenhlanganiso ezinakekela ukukhula kwabantwana.

Abantwana baqakathekile kakhulu esizweni ngoba bayibo ikusasa yelizwe. Ngakho kuqakathekile ukuba zikhathi zonke bathole usizo olufaneleyo ngezempilakahle

Abantwana baqakathekile kusizwe sonke jikelele. Ngakho kuqakathekile ukuba abezempilakahle babuthanise abantu bebafundise ngendlela zokuphathwa abantwana bevikelekile emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Ezempilakahle zibalulekile njalo azikhethi ukuba ngiwesilisa kumbe owesifazana. Wonke umuntu ulakho ukuqeqetshiswa ngezempilakahle.

Abantwana baqakathekile ezizweni zonke njalo abantwana bafunda ngokudlala. Kuqakathekile ukuba abezempilakahle babakhuthaze ukwenza imidlalo ukwenzela ukuthi imizimba yabo ivikeleke emikhuhlaneni eminengi njalo ihlale iqinile.

Abantwana baqalathekile ezizweni zonke bayinsika yesizwe ngoba yibo ababusi babusika ngakho kuqakathekile ukuthi abazempilakahle bathatha isikhathi sabo benakelela lezongane ukuze zilulame kuleyomikhuhlane ebaphetheyo

Abantwana baqajathekile. Bayinsika yesizwe. Ngakho yikho kuqakathekike ukubai bafundiswe besesebancinyane ngezempilakahle, langezokuhlanzeka. Ukuze bavikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo,

Kuqakathekile ukuxoxisana lezingane ezincinyane ngezempilakahle, kuncediswane lazo ziphile emzimbeni ehlambulukuleyo ngoba kuyibo ikusasa yelizwe, kuyibo ababusi bakusasa.

Abantwana bayinsika yesizwe baqakathekile kakhulu yikho kuqakathekile ukuba abezempilakahle bakhuthaze abantu ukuba banike abantwana izithelo eziqondileyo ukudla okwakha imizimba ukuze bavikeleke emikhuhlaneni.

Abantwana bayinsika yesizwe baqakathekile ezizweni zonke ngoba kuyibo ababusi bakusasa ngakho kuqakathekile ukuba abezempilakahle beluleke abazali babantwana ngendlela zokukhulisa umntwana ezibavikela emkhuhlaneni eminengi.

Abantwana baqakathekile bayinsika yesizwe. Yibo ababusi bakusasa yikho kuqakathekilee ukuba abezempilakahle bafundise abantwana abancane ngokuziphatha ukuze bavikeleke emikhuhlaneni ethile.

Ezempilakahle zibalulekile kuye wonke umuntu. Ngakho kuqakathekile ukuba abezempilakahle, baqeqetshiswe ngolwazi lokuzivikela emikhuhlaneni. Njalo lngemitshina abangancedisa ngayo, abaphathekileyo.

Imfundo iqakathekile nginjenje yimfundo namhlanje wonke odinga ngezempilakahle uqonda kimi ngqo, ngoba esazi ukuba ulwazi luzihlalele.

Imfundo ibalulekile kubo bonke abantu jikelele. Njalo labo abafundileyo, balakho ukuziqhenya ngolwazi abalalo. Ngoba bayenelisa, njalo ukusebenzisa imitshina, elohlonzi, ehlukehlukeneyo.

Imfundo iyinsika yesizwe njalo lilifa umuntu angeke alithathelwa ngumuntu. Abafundileyo bayaziqhenya ngolwazi abalalo. Baqeqetshile ngokusebenzisa imitshina etshiyeneyo kwezempilakahle.

Ukufunda kuletha ilifa lesizwe sonke jikelele nanko abaqeqetshileyo ngezempilakahle bekwazi ukusebenzisa imitshina elohlonzi ukuhlola ingaphakathi yomuntu asizakale ngokwezempilakahle.

Imfundo iyinqaba, iyinsika yesizwe njalo abantu abaqeqetshileyo bayaziqhenya ngokufunda kwabo. Nanko bayaqeqetshiswa abezempilakahle ngendlela zokwelapha besebenzisa imitshina etshiyeneyo.

Imfundo iyinsika yesizwe njalo ililifa lomunye ngamunye. Bayaziqenya abaqeqetshileyo ngezemphilakahle, ngoba besazi ukusebenzisa imitshina ehlukehlukeneyo.

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu ebantwini jikelele njalo labo abaqeqetshileyo ngokwezempilakahle bayaziqhenya ngolwazi lwabo lapho bencedisa abagulayo.

Imfundo iyinsika yesizwe lilifa lomuntu angeke alithathelwa ngumuntu imfundo abantu baziqhenya ngayo nanko besenelisa ukusebenzisa imitshina ebalulekileyo elohlonzi.

Imfundo iyinsika njalo abafundileyo bayaziqhenya ngolwazi abalalo njalo bayatshengisa ubuqeqetshi babo ngemisebenzi yabo lapho nango umongikazi enakekela ingane.

Kuqakathekile ukuba lapho singezwa kuhle sivakatshele abezempilakahle okuyibo abaqeqetshileyo ngezempilo nanko bayakwazi ukusebenzisa imitshina etshiyetshiyeneyo ekuncediseni abantu abaphathekileyo emzimbeni.

Ezempilakahle zibalulekile emphakathini jikelele. Nango omkhulu wabezempilakahle uqeqetshisa abanye bezisebenzi ngemitshina emikhulu encedisa kwezempilakahle.

Imfundo iqakathekile emphakathini wonke jikelele. Iyinsika yesizwe. Lilifa umuntu angeke alithathelwa lona. Abafundileyo bayaziqhenya ngolwazi lwabo. Nampa abezempilakahle bayaziqhenya ngokwazi ukusebenzisa imitshina eyehlukeneyo.

Singaba yini ngaphandle kwabezempilakahle. Okuyibo osongqondo abaqeqetshileyo, abalolwazi ngezempilo. Wonke umuntu lapho engezwa kahle ugijimela kwabezempilakahle abayibo abalusizo kumiphefumulo eminengi.

Imfundo iqakathekile njalo iyinsika yelizwe . Imfundo iyilifa umuntu angeke alithathelwa muntu. Abantu bayaziqhenya ngemfundo yabo. Nampo abezempilakahle e besebenzisa imitshina eyehlukeneyo lapho beqeqetsha.

Ukuba ngudokotela kuza lobuqeqetshi obukhulu ukuze wenelise ukusebenzisa imitshina elohlonzi ekusizeni labo abaphathekileyo sikhathi sonke.

kuqhakathekile ukubambana njengomphakathi kungelani lokuba abantu bakhubazekile nangu owesifazana uhlezi uxoxisana labakhubazekileyo ekhanya engumqheqetshi kwezemfundo

Imfundo iyinsika yesizwe njalo ayikho ekuloba ngosiba kuphela iqakathekisa njalo imsebenzi yezandla ukufunda ukusebenzisa imitshina ebalulekileyo elohlonzi

Ezempilakahle zibalulekile emuntwini wonke jikelele abaqeqetshileyo abalolwazi ngezempilakahle yino abancedisa abantu abaphathekileyo ngobuciko langesizotha

Imfundo iqakathekile emuntwini wonke jikelele, njalo iyinsika yesizwe. Lilifa lomuntu angeke alithathelwa muntu. Abaqeqeshi bezempilakahle njalo bayagwaba ngokufunda abayikhona.

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu emphakathini. Ngakho kuqakathekile ukuba kube lezindawo lapho okugcinwa khona imithi lamaphilisi okusiza abantu abagulayo. Lezo zindawo zigcinakale njalo zihlanzekile.

Ezempilakahle zimqoka kuye wonke umuntu. Ngakho kuqakathekile ukuba kube lezindawo ezinenginengi, lapho okugcinwa khona imithi encedisa abantu abaphathekileyo emsebenzini, njalo lezondawo, kubalulekile ukuthi zibengezihlanzekileyo.

Ezempilakahle zibalulekile kumuntu munye ngamunye ngakho kuqakathekile ukuba kutholakale izindawo ezinengi ezitshiyetshiyeneyo okugcinwa khona imithi kunye lamapilisi okuncedisa abagulayo. Lezo ndawo njalo kuqakathekile ukuba zibe ngezihlanzekileyo.

Ezempilakahle ziqakathekile nanko ke labo abasebenza ngezemithi baphiwe imitshina ehlukehlukeneyo ku thekhinoloji ukuze benelise ukwaba imithi abayiphiweyo ngendlela efaneleyo besebenzisa imitshina elohlonzi.

Ezempilakahle zimqoka emuntwini wonke osaphilayo ngakho kuqakathekile ukuba kubelezindawo ezinengi lapho okuhlala khona imithi yokuphathisa abantu abaphathekileyo sikhathi sonke.

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu ngakho kuqakathekile ukuba kube lezindawo ezinengi ezitshiyetshiyeneyo lapho okugcinwa khona imithi kunye lamaphilisi owokusiza labo abagulayo. Kuqakathekile njalo ukuba lezo zindawo kube zindawo ezihlanzekileyo.

Nanka amaqubaquba emithi abekwe phezunwa kwetafula ,omkhulu wezempila kahle ufundisa ezinye izisebenzi ngokuqakatheka kokuthatha limithi ngendlela efaneleyo.

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu emphakathini ngakho kufanele ukuba indawo ezigcina imithi kunye lamaphilisi, zibe zinengi njalo zigcinakale zihlanzekile ukuze kuvikele labo abagulayo.

Ezempilakahle ziqakathekile emphakathini wonke jikelele ngakho kuqakathekile ukuthi kutholakale indawo ezigcina amaphilisi ezinengi nge zindawo nge zindawo, ukuze labo abaphathekileyo basizakale njalo lezindawo kumele zigcinwe zihlanzekile.

Ezempilakahle ziqakathekile emuntwini wonke yikho kuqakathekile ukuba kube lezindawo esihlanzekileyo lapho okugcinwa khona imithi leyo esetshenziswa ukuncedisa labo abaphathekileyo emzimbeni.

Nansi imithi ithiwe qithi abakhulu bezempilakahle abaqeqetshileyo abalolwazi bafundisa abanye bezisebenzi ngokubaluleka kokunatha limithi ngendlela eqondileyo

Ezempilakahle zimqoka kumuntu munye ngamunye ngikhangele abadala ngitsho labancinyane, abancinyane bayavikelwa kimikhuhlane ememethekayo ehlasela izingane.

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu yikho kuqakathekile ukuba kube lezindawo ezitshiyeneyo ezakhiweyo lapho okuhlala khona imithi encedisa abantu njalo ihlale ngendlela efaneleyo ukuze ingaphambaniseki

Ezempilakahle zibalulekile kumphakathi jikelele, ngakho abezempilakahle bakubona kuqakathekile ukuba baqeqetshise umphakathi ngendlela zokuziphatha ukuze bavikeleke emikhuhlaneni ethile.

Singaba yini ngaphandle kwabezempilakahle okuyibo abaqeqetshileyo abalolwazi olubanzi ngezempilakahle. Nampo bafundisa omama ngokunakekela izingane zigcinakale ngempilo ehlanzekileyo.

Singaba yini ngaphandle kwabezempilakahle. Nampo babuthanise umphakathi bona abayibo abaqeqetshileyo ngezempilakahle. Bafundisa isizwe ngokuzivikela kulo umkhuhlane osumemethekile osuqede abatsha labancinyane.

Amanzi aqakathekile njalo ayimpilo, bayabhoda abezempilakahle bememezela ukuqalatheka kokunatha amanzi ahlanzekileyo kuzo zonke izakhamizi ukuze zigcine impilakahle.

Ezempilakahle zibalulekile emuntwini wonke munye ngamunye. Abezempilakahle bakhankasa kumphakathi bebafundisa ngokuhlala endaweni ezihlanzekileyo ngoba kuvikela emikhuhlaneni eminengi.

Ezempilakahle ziqakatheke kakhulu empilweni yabantu ngakho kubalulekile ukuba abazempilokahle bekhankase befundisa abantu ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo langendlela yokuzivikela.

Ezempilakahle ziqakathekile emuntwini wonke jikelele. Ngakho kuqakathekile ukuba abezempilakahle benze imikhankaso befundisa umphakathi ngokubaluleka kwezempilakahle.

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu emphakathini yikho kuqakathekile ukuba abezempilakahle abayibo abaqeqetshileyo abalolwazi ngezempilo babuthanise abantu bafundise ngendlela zokuziphatha ukuze bavikeleke emikhuhlaneni.

Ezempilakahle ziqakathekile empilweni zabantu jikelele ngakho yikho kuqakathekile ukuba abezempilakahle babuthanise abantu bebafundisa ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo njalo bebahlola kumikhuhlane etshiyeneyo bencediswa ngokwelatshwa.

kuqakathekile uma lapho kulolutho olukukhathazayo emzimbeni loba enqondweni uvakatshele abezempilakahle okuyibo abaqeqetshileyo ngezokwalulela abantu ngolwazi olufaneleyo

Kungcwele kuthe swii esigabeni sakithi abezempilakahle babuthanise abantu bebafundisa ngendlela okumele beziphathe ngayo bebafundisa ukubana kumele behambise abantwana abancane ezibhedlela skhathi sonke lapho kumenyezelwa ukuba kulomkhuhlane osumemethekile

Ezemilakahle ziqakathekile kuzizwe zonke jikelele kuqakathekile ngoba nanko abezempilakahle bayakhankasa bexwayisa abantu ngemikhuhlane esimemethekile bebafundisa lendlela yokuzivikela.

ezempilakahle ziqakathekile kumuntu munye ngamunye yokho ke abezempilakahle bekubona kuqakathekile ukuba bakhankase befundisa ngokuziphatha kwabantu ukuze bazivikele emikhuhlaneni etshiyeneyo befundisa njalo langokuhlanzeka

Ezempilakahle zibalulekile ebantwini bonke munye ngamunye abezempilakahle bathe gwaqa beqeqetshisa umphakathi ngendlela yokuziphatha ukuze bavikeleke emikhuhlaneni eminengi.

Kuqakathekile ukuba umuntu zikhathi zonke avakatsela abezempilakahle abayibo abalolwazi abaqeqetshileyo kwezempilakahle bekwazi ukuba bakweluleke ngezempilakahle .

Abantwana baqakathekile bayinsika yesizwe njalo balilifa lesizwe, yikho kuqakathekile ukuba abezempilakahle bafundise labo asebesiba ngabazali ukuba umntwana ozalelwe lapho okulentokozo khona lothando uba ngumntwana ovikelekileyo emikhuhlaneni.

Abantwana babalulekile kuzo zonke izizwe. Yikho kuqakathekile, ukuba abezempilakahle, bafundise wonke umuntu osesebangeni lokuba labantwana, asebefisa ukuba lengane ukubane, ziphathwe njani.

ezempilakahle zibalulekile esizweni sinye nga sinye nampo abezempilakahle babuthanise omama bebafundisa ngendlela zokuziphatha ukuze bavikeleke emikhuhlaneni kunye labantwana babo

Ezempilakahle zibalulekile njalo ikakhulu kulabo abasikhangeleleyo ukwakha. Abampilakahle bayakhankasa befundisa abantu ngokugcina kahle izingane zivikelekile emikhuhlaneni.

ezempilakahle zibalulekile kakhulu emphakathini njalo abantwana baqakathekile bayinsika yikho abezempilakahle kumele banakekele omama abazithweleyo benanzelele ukuba ingane zabo bazithola ziphilile

Abantwana baqakathekile kakhulu emphakathini yikho kuqakathekile ukuba abezempilakahle bafundise labo asebengabazali ekugcineni kuhle izingane zisidla ukudla okwakha imizimba ukuze zivikeleke emikhuhlaneni.

abantwana baqakathekile bayinsika yelizwe njalo yibo ababusi bakusasa yikho kuqakathekile ukuba abezempilakahle bafundise omama ngokuphatha kahle izingane zivikelekile emikhuhlaneni

Ezempilakahle zibalulekile kubadala kunye lakwabancane. Nanko intsha iyafundiswa ngokuzinakekela ukuze ihlale ivikelekile emikhuhlaneni ethize.

Singaba yini ngaphandle kwabezempilakahle abayibo abaqeqetshi abalolwazi ngezempilakahle ukwenqabela ukuba lengane ngesikhathi akade bengazimiselanga ngaso.

Ezempilakahle zimqoka emuntwini wonke osaphilayo emhlabeni ngakho kuqakathekile ukuthi abazempilakahle bafundise intsha ngokuziphatha ngendlela eqondileyo Ukuze bazivikele emikhuhlaneni eminingi.

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu empilweni yabantu jikelele. Nanku abezempilakahle bathe gwaqa babuthanisa abantu ukuba babafundise ngendlela zokuziphatha ukuze bavikeleke emikhuhlaneni eminengi.

Umntwana uqakathekile uyinsika yesizwe, ikakhulu amantombazana, kuqakathekile ukubana bancediseke ngezempilakahle ukuze ikusasa labo libe lihle.

Abantwana bayinsika yesizwe baqakathekile ngoba yibo ababusi bakusasa yikho kuqakathekile ukuba abezempilakahle banakekele abazithweleyo ukuze bemukele kuhle izingane zabo.

Imidlalo iqakathekile kakhulu empilweni zethu. Imidlalo yenza imizimba yethu iqine njalo ihlale ihlanzekile. Kuqakathekile njalo ukuba sibe lemithi yokuncedisa othe walimala esemidlalweni le.

Ezemidlalo ziqakathekile kakhulu emphakathini. Zenza abantu bangatshoni bethatha uzidakamizwa. Ngakho kubalulekile, ukuba kube lemithi ,qondana lalabo abenza leyomidlalo.

Ezempilakahle zimqoka kumphakathi wonke jikelele. Kuqakathekile ukuba abakhulu bezempilakahle baqeqetshise abanye bezisebenzi ngendlela ezifaneleyo ezokwelapha.

Ezempilakahle zibalulekile kumuntu munye ngamunye ngakho abezempilakahle bakhuthaza ukuba abantu babebegijima njalo bezelule imizimba yabo ukuze bavikeleke emikhuhlaneni ethile njalo imizimba yabo ihlale iqinile

Ezempilakahle zibalulekile emuntwini wonke jikelele ngakho abezempilakahle bayakhuthaza ukuba labo abayenza imidlalo etshiyeneyo bebe lemithi efaneleyo abayinathayo ukuze betholakale imizimba yabo ivikelekile emikhuhlaneni.

Imidlalo iqakathekile kakhulu njalo yenza abantu behlale beqinile lemizimba yabo uvikeleke emikhuhlaneni ethize . Abezempilakahle njalo ukuba abantu bedle izithelo ezitshiyetshiyeneyo.

Ezempilakahle ziqakathekile emuntwini wonke jikelele ngakhoke abezempilakahle bayakhuthaza ukuba abantu bajigime njalo belule imizimba yaba ukuze bevilekeleke emikhuhlaneni ethize futhi njalo nxa sebele nhlupho bencedi ngemithi ebalulekileyo.

Imidlalo eminengi nengi ibalulekile emuntwini wonke ngoba iyaqinisa imizimba njalo yenza umuntu avikeleke emikhuhlaneni eminengi nengi.

Umdlalo wenguqu uqakathekile kakhulu esizweni sakithi ontanga batshona begijima bekhaba ibhola ukuze bengatholi ithuba lokuya thatha izidakamizwa okuyizo esezibhidlize impilo zabantwana abanengi.

Kuqakathekile ukuba abezempilakahle bathole imitshina efaneleyo eyokusebenzisa ikakhulu bekhuthaza labenza imidlalo ukuba basebenzise leyo mitshina .

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu ebantwini jikelele. Njalo abezempilakahle bayakhuthaza ukuba abantu behlale begijima beselula njalo imizimba yabo. Ukuze bavikeleke emikhuhlaneni etshiyatshiyeneyo. Lmizimba yabo ihlale iqinile.

Ezempilakahle zibalulekile empilweni yomuntu ngamunye ngamunye. Yikho kuqakathekile ukuba abazempilakahle bafundise abantu ukuba bayenze ama exercise, bayelule imizimba yabo ukuze bavikeleke emikhuhlaneni eminengi njalo imizimba yabo ihlale iqinile .

Kuqakathekile ukuba umuntu ahlale ezelula umzimba wakhe ngoba lokho kumsiza ekuvikeleni imikhuhlane eminengi nengi njalo kugcina umuntu eqinile.

ezempilakahle ziqakathekile kakhulu emuntwini wonke jikelele kungabe ngumuntu omdala kumbe omncinyane kqakathekile ukuba abezempilakahle bafundise abantu ngokugcina abantu bevikelekile emikhuhlaneni

Ezempilakahle ziqakathekile kakhulu emphakathini wabantu. Yikho kubalulekile, ukuba yonke imitshini efaneleyo ukuncedisa kwezokwelapha abantu itholakale kuzo zonke. izibhedlela.

Ezempilakahle zibalulekile kuzizwe zonke jikelele ngakho kufanele amazwe bexhumane ekufundisaneni beqeqetshisana ngokusebenzisa imitshina efaneleyo ngendlela eqondileyo ukuze kusizakale abagulayo.

Ezempilakahle zibalulekile emuntwini wonke jikelele ngakho kuqakathekile ukuba amazwe ngamazwe axumane ekuncedisaneni ngemitshina etshiyeneyo elohlonzi encedisa abagulayo.

Ezempilakahle zibalulekile kuzizwe zonke jikelele. Ngakho kuqakathekile ukuxhumana lamany' amazwe kudingisiswa ulwazi ukuze abantu bebe lobungcitshi ekwelapheni abantu abagulayo.

Ezempilakahle zibalulekile kakhulu kuzizwe zonke ngakho kuqakathekile ukuba amazwe lamazwe axhumane encedisana ngezindlela zokwelapha abagulayo ezilohlonzi.

Imfundo iyinsika yesizwe ,nampo abaqeqetshe ngezempilakahle beyenelisa ukusebenzisa imitshina elohlonzi .Ukuze baqube kuhle ezempilakahle.

Ezempilakahle zibalulekile kakhuku empilweni zabantu. Yikho kuqakathekile ukuba kutholakale imitshina eminenginengi, yokuncedisa abaphathekileyo. Kunye lamaphilisi ehlukeneyo, ukuze balulame abaphathekile, njalo Kusetshenziswa letechnology, imitshina yalezi insuku.

Ezempilakahle zibalulekile emphakathini wonke ngakho kuqakathekile ukuba abantu baxhumane lamanye amazwe ekuqawatshisweni ngolwazi lokwelapha njalo kube lemitshina efaneleyo kuzibhedlela zonke ekuncediseni abantu.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu. Kuye wonke umuntu. Asicupheni ulwazi, kubogogo, labokhulu. Singesabi! Sibasondelele, basifundise ngemithi yesintu, ngoba yona iyelapha! Iyagezisa ingaphakathi yomuntu. ltholakala kalula.

Imithi yesintu ibalulekile kuye wonke umuntu osaphilayo, ohambayo emhlabeni. Imithi yesintu, iyagezisa ingaphakathi yomuntu. Singanatha kungamahlamvu abilisiweyo, kumbe impande ezibilisiweyo. Okunye njalo siyenelisa ukuhlafuna amahlamvu enjalo, kumbe sizihlafune njalo impande.

Imithi yesintu ibalulekile kubo bonke abantu jikelele. Kungasetshenziswa amaluba ezihlahla, amahlamvu, impande loba abantwana bezihlahla. Yona imithi yesintu iyelapha ingaphakathi yomuntu njalo iyaqinisa amathambo.

Imithi yesintu ibalulekile kubantu jikelele. Iyelapha ingaphakathi yomuntu iqinise amathambo. Kumithi yesintu kuyasetshenziswa amahlamvu ezihlahla, impande zezihlahla kunye labantwana bezihlahla.

Imithi yesintu ingumanqoba. Iyaquphula zonke izifo emzimbeni. Imithi yesintu siyayihlafuna ingamahlamvu. Siphinde njalo sihlafune impande. Kwesinye isikhathi siyabilisa amahlamvu, kuhlangene lempande. Besesinatha umsobho wakhona usupholile.

Imithi yesintu ibalulekile emuntwini wonke jikelele njalo utholakala lula. Imithi yesintu ungasebenzisa amahlamvu kumbe intanga zesihlahla kumbe njalo usebenzise impande zakhona.

Imithi yesintu ibalukekile kumphakathi jikelele kungasetshenziswa amahlamvu ezihlahla ayonyiswa abe yimputshana kumbe kusetshenziswe impande zezihlahla ngokunjalo.

Imithi yesintu ibalulekile emphakathini laloba kungaba khona abayikhangelela phansi amahlamvu aqakathekile ayabiliswa kunathwe kungumsobho opholileyo njalo lempande zakhona ngokunjalo ziyabiliswa lazo kunathwe kungumsobho opholileyo.

imithi yesintu iqakathekile njaklo imqoka emuntwini wonke kudingeka ogogo labokhulu abalolwazi ukuba bakuchasisele njengomuntu ukuze ungaphambanisi ekunatheni leyo mithi kuyanathwa kusetshenziswe amahlamvu abiliswe kunathwe njalo kusetshenziswe loba impande zakhona

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu empilweni yawo wonke umuntu. Iyagezisa ingaphakathi yomuntu. Singayinatha kuzimpande ezibilisiweyo kumbe amahlamvu abilisiweyo kumbe njalo acholwe kube ngamahlamvu omileyo.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu emphakathini. Imithi yesintu itholakala lula njalo. Kuyawonyisa amahlamvu acolwe konyiswe imphande zicolwe. Lokho okucoliweyo kufakwe eporijini.

Ezempilakahle ziqakathekile emuntwini wonke. Silayo imithi yesintu. Engasebenzisa loba amaxolo, kube yiwo abiliswayo, kunathwe umsobho wakhona ongezelela igazi.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu empilweni zabantu. Iyagezisa ingaphakathi yomuntu iphinde iqinise njalo amathambo. Ungaba ngamahlamvu onyisiwe acolwa kumbe impande eziwonyisiwe zacolwa ezinikwa umuntu ophathekileyo.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu emizimbeni yethu. Imithi yesintu silakho ukuhlafuna amahlamvu, silakho ukuhlafuna impande zinjalo kwesinyi skhathi silakho ukubilisa amahlamvu sibilise noma impande sikunathe kungumuthi osupholile.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu iyasiza, ukuba umuntu angayisikwa ngaphakathi. Imithi yesintu ungayinatha ikugezise ingaphakathi kwakho unqabele ukuyasikwa.

Imithi yesintu ibalulekile kuye wonke umuntu njalo itholakala lula. Ukuze umuntu angalahleki kumele abuze kulabo abalolwazi ngayo leyo mithi yesintu.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu empilweni zabantu. Iyagezisa ingaphakathi yomuntu njalo imithi yesintu itholakala lula. Kungasetshenziswa amahlamvu ezihlahla, noma impande zezihlahla, kunye labantwana bezihlahla.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu ebantwini njalo iyancedisa emikhuhlaneni eminengi. Imithi yesintu isingonyiswa amahlamvu acholwe abeyimputshana kumbe kuwonyiswe impande lazo zichole zibe yimputshana kusetshenziswe ekudleni.

imithi yesintu ibalulekile emuntwini wonke jikelele ngakho kuqakathekile ukuthola ulwazi olupheleleyo kundlela esetshenziswa ngayo leyo mithi

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu empakathini, njalo itholakala kalula, kuqakathekile ukuba abadinga ulwazi ngemithi yesintu, badingisise kumthombo yolwazi, ogogo kunye labokhulu, okuyibo abazi izihlahla.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu emphakathini njalo itholakala kalula. Yona ingasetshenziswa ngendlela ezehlukeneyo inganathwa ukuze ikline ingaphakathi yomuntu kumbe kugezwe ngayo kumbe kugcotshwe ngayo.

Imithi yesintu ibalulekile kumphakathi wesizwe sakithi. Imithi yesintu silakho ukuyigebha phansi sinathe kuzimpande, silakho njalo ukubilisa amahlamvu akhona sinathe ukuze imizimba yethu isile, ngendlela efaneleyo.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu emphakathini wabantu .Kayelaphi kuphela ubuhlungu bomzimba . Kodwa iyasiza ekubeni umuntu abelomqondo .Imsize engqondweni abekwazi ukucabanga ngendlela eqondileyo.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu emphakathini .Babuthene bathe gwaqa bezofunda kungcitshi yolwazi ekwazi ngezemithi yesintu .Yona egezisa igazi iqinise lamathambo .

imithi yesintu ibalulekile ebantwini ngakho imithi yesintu kumele abantu bayisebenzise ukuze bagezise ingaphakathi yabo kungadliwa bantwana besihlahla kumbe amahlamvu esihlahla kunye lempande zakhona

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu emphakathini kuqakathekile ukuthi abafuna ukusebenzisa imithi yesintu badinge lololwazi kubo gogo labokhulu abakwazi imithi lezihlahla

Imithi yesintu ibalulekile ebantwini jikelele njalo itholakala lula imithi yesintu sunganatha amanzi afakwe amahlamvu abiliswa kumbe afakwe impande zabiliswa eminye njalo kudliwa izithelo zakhona

Imithi yesintu silakho ukubilisa impande zawo kumbe sibilise amahlamvu kube ngamanzi. Silakho ukunatha sekupholile. Ku, njalo umuthi wesintu unathwa nguye wonke umuntu, omdala lomncinyane.

Imithi yesintu iqakathekile emuntwini munye ngamunye, iyelapha izifo ezinengi ezitshiyetshiyeneyo. Iyagezisa ingaphakathi yomuntu njalo iyaqinisa amathambo. Kuhle ngoba imithi yesintu itholakala kalula.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu emuntwini wonke jikelele njalo kuqakathekile ukuthi uthintane labogogo labokhulu abalolwazi olugcweleyo ngezemithi yesintu ukuze usizakale.

Ngaphandle kwengqondo umuntu kasimuntu ngakho ikhona imithi yesintu encedisa ukuba umuntu ahlale elengqondo ekhaliphileyo sikhathi sonke

Imithi yesintu ibalulekile ebantwini bonke jikelele imithi yesintu ilakho ukucolwa ibeyimputshana ibe isifakwa ekudleni yelaphe izifo ezisuka ngaphakathi emzimbeni.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu njalo yelapha imkhuhlane etshiyetshiyeneyo. Imithi yesintu silakho ukuyihlafuna ingamahlamvu. Silakho ukuhlafuna kuzimpande kunjalo. Imithi yesintu iyasiza ngoba ayengezi eminye imkhuhlane.

Imithi yesintu ibalulekile emuntwini wonke. Laloba abanye abanye bengayikhangelela phansi..lmithi yesintu iyagezisa ingaphakathi yomuntu, njalo yona kayifaki ezinye izifo. Njalo yona itholakala lula.

Imithi yesintu ibalulekile kuwo wonke umuntu. Iyagezisa ingaphakathi yomuntu. Inganathwa kungamahlamvu onyisiweyo, afakwa emanzini. Kumbe kungamahlamvu amanzi, abilisiweyo, kumbe, impande zakhona.

Imithi yesintu ibalulekile emphakathini njalo itholakala lula. Kuqakathekile ukuba abadinga usizo ngemithi yesintu babuze kubo abalolwazi ogogo labakhulu abakwazi izihlahla. Kumithi yesintu kungasetshenzisa amahlamvu ezihlahla, impande kunye labantwana bezihlahla.

Imithi yesintu ibalulekile ebantwini munye ngamunye imithi le iyatshenziswa ngendlela ezehlukeneyo abanye bayageza ngayo ukuze belaphe izifo ezibonakala ngaphandle.

Imithi yesintu ibalulekile, ingumaquphuna zonke izifo emzimbeni. Iyagezisa ingaphakathi yomuntu, njalo itholakala lula. Imithi yesintu siyasebenzisa amahlamvu kunye lempande zakhona.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu laloba abantu bengayibukela phansi ngoba sebekhangelele imithi ezalabelungu. Imithi yesintu yiyo esiqinisayo njalo itholakala lula.

Imithi yesintu ibalulekile empilweni zabantu kuqakathekile ukuthi abantu bathole usizo lolwazi kulabo abazingcitshi kwemithi yesintu ukuze basizakale ngoba iyagezisa ingaphakathi igezise lemikhuhlane ebonakala ngaphandle

Imithi yesintu ibalulekile kuye wonke umuntu ngoba iyagezisa ingaphakathi yomuntu njalo kuqakathekile ukuthola ulwazi olubalulekileyo kulabo abazi ngemithi yesintu ukuze uncediseke.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu emphakathini. Yona iyasiza ukugezisa ingaphakathi yomuntu. Imithi yesintu ingasetshenziswa ukugcotshwa loma ukunathwa kumbe ukugeza ngayo.

Imithi yesintu ibalulekile emuntwini wonke jikelele laloba kungabakhona abaweyosayo. Imithi yesintu iyelapha igazi, iyagezisa igazi lomuntu, iyagezisa ingaphakathi, iyaqinisa njalo amathambo. Imithi yesintu inganathwa kungamahlamvu kumbe kuzimpande kunye labantwana besihlahla.

Imithi yesintu ibalulekile emphakathini .Njalo bakhona abalolwazi oluphelele ngale imithi yesintu .Abanjengabo gogo kunye labokhulu balalo ulwazi ngendlela okumele kuquntwe ngawo lawo mahlamvu kusitshunwe ngazo lezo zimpande .

Imithi yesintu ibalulekile kumuntu ngamunye ngamunye. Laloba bekhona abayeyisayo imithi yesintu itholakala lula. Uyasebenzisa amahlamvu, usebenzise impande noma abantwana besihlahla.

Imithi yesintuilusizo kakhulu emphakathini, imithi yesintu iyatshiyatshiyana kodwa itholakala emahlamvini kumbe kumpande zezihlahla ezomisiweyo njalo kuqakathekile ukuthola ulwazi ngemithi yesintu kulabo abakwaziyo ikakhulu ogogo labokhulu.

Imithi yesintu ibalulekile emuntwini wonke jikelele, iyanceda ukugezisa ingaphakathi yomuntu iyathathwa kungamahlamvu kumbe kuzimpande

Imithi yesintu ibalulekile emuntwini munye ngamunye. Yelapha izinto izifo ezinengi ezehlukeneyo. Sesingasebenzisa amaluba ukuze umuntu ayilatshwe kumbe kusetshenziswe amahlamvu.

Imithi yesintu ibalulekile emuntwini wonke jikelele. Iyagezisa ingaphakathi yomuntu, iyaqinisa amathambo ngokunjalo imithi yesintu kusetshenziswa amahlamvu kumbe impande yezihlahla.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu emphakathini. Yona iyancedisa ukugezisa ingaphakathi yomuntu. Iyaqinisa njalo amathambo. Kusetshenziswa amahlamvu, lempande, kunye labantwana bezihlahla.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu empilweni zabantu njalo itholakala lula. Ziyasetshenziswa izihlahla ezihlukahlukene ziwonyiswe zicolwe zibe yimpuphu ezasetshenziswa ekudleni loba ekunatheni.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu empilweni zabantu njalo itholakala lula. Kuqakathekile ukuba abantu bathole ulwazi kulabo abazi ngokwemithi yesintu. Kungasetshenziswa impande zesihlahla kumbe abantwana besihlahla.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu kumphakathi. Yona ilusizo iyelapha ingaphakathi yomuntu njalo iyaqinisa amathambo. Singasebenzisa amahlamvu kumbe impande kumbe abantwana besihlahla.

Imithi yesintu ibalulekile kumphakathi iyagezisa ingaphkathi yomuntu iyaqinisa njalo amathambo kubalulekile njalo ukuba abantu bathole ulwazi oluqondileyo ngokusetshenziswa kwaleyo mithi lilabo abalolwazi ogogo labo khulu

Imithi yesintu ibalulekile emuntwini wonke jikelele imithi le iyelapha ingaphakathi yomuntu iyaqinisa njalo amathambo sinatha amahlamvu kumbe sisebenzise impande kumbe abantwana bakhona

Imithi yesintu ibalukekile emuntwini wonke jikelele iyagezisa ingaphakathi yomuntu iyaqinisa njalo amathambo sisebenzisa amahlamvu kumbe impande.

Imithi yesintu ibalulekile kumuntu munye ngamunye. Ikhona enathwayo, ikhona njalo esetshenziswa ukugeza . Amahlamvu ayabiliswa, anathwe esepholile kumbe asetshenziswe ekugezeni.

Imithi yesintu ibalulekile esizweni sethu njalo yelapha imikhuhlane eminenginengi etshiyeneyo. Imithi yesintu silakho ukudla amaluba akhona silakho ukudla izithelo zakhona kunye lamahlamvu.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu emphakathini njalo iyagezisa ingaphakathi yomuntu iqinise amathambo. Imithi yesintu iyasetshenziswa njalo ukwelapha izifo ezibonakala ngaphandle ngoba umuthi wakhona uyabiliswa umsobho kugezwe ngawo

Imithi yesintu iqakathekile empilweni zethu asisondeleni kubo gogo labokhulu abayibo umthombo wolwazi basisize ngendlela leyomithi yesintu okumele siyinathe ngayo basisize njalo lapho etholakala khona.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu. Siyayihlafuna ingamahlamvu sibuye sihlafune impande zayo. Yona iyasiza emizimbeni, iyahlambulula igazi lomuntu. Imithi yesintu kasibuzenini ikakhulu kubogogo labokhulu yibo abagcwele lolwazi osonqondo baleyomithi.

Imithi yesintu ibalulekile kumuntu munyengamunye kuqakathekile ukuba wonke umuntu aluthole ulwazi olufaneleyo ngemithi yesintu singasebenzisa amahlavu siwabilise sinathe umswobho wakho usupholile kumbe sisebenzise impande zesihlahla.